Nyɔnu eve kple ɖevi etɔ̃ɖewo tsitre ɖe ʋumidzraƒe le mɔdodo aɖe xa eye ame aɖe hã le dzokeke alo moto dzi le mɔdodoa dzi.

Dzobibi gblẽ nu le ŋu aɖewo, xɔ aɖewo kple kesinɔnu bubu aɖewo ŋuti le ŋumɔdodo aɖe xa eye edzudzɔ ele tutum le teƒe ya.

Ame hatsotso aɖewo le ameɖibɔ me. Amekuku ɖaka ɖeka le wo gbɔ eye ame hatsotso akpa gãtɔ le tsitre, ɖewo nɔ anyi. Gbadagba aɖewo hã le amewo ŋuti dzɔm.

Ŋutsu etɔ̃ aɖewo le dɔwɔƒe eye wo katã wo ame etɔ̃wo katã do awu trɔlɔwo. Ame eve le gakpo gã aɖe ɖe asi eye ame ɖeka tsitre e wo kpɔm.

Ŋutsu aɖe le edɔ wɔm tso akaɖi ŋuti eye ɖevi aɖewo le ekpɔm. Ɖevia ɖewo dze klo eye ɖewo le tsitre. Ɖewo, ɖeka lé ɖevi ɖe asi eye nyɔnu aɖe hã le adzɔge le wokpɔm.

Ɖevi adre aɖewo nɔ anyi ɖe kletifɔ dzi eye kotoku aɖewo le wo gbɔ le anyigba eye evi ɖeka le kotokua ɖeka le asi. Anyigba katã wo ƒo ɖi.

Watsɛ, abladzotɔtɔ, makaɖoni, sabalatsotso, ama, atadi kple koklozi le agba ʋi aɖe me.

Ŋutsu wɔme adre le xɔtame eye wo le dɔ wɔm tso sola kaɖi ŋutsi. Ame eve nɔ anyi eye ame eve le klotsinu. Ame etɔ̃ le tsitre eye ame atɔ dɔ koklo.